Miizay so medoosatuppe issuwa gidishin macca miizzay asassi immanaw danddayiyo go"atuppe intte eriyoogee aappune? Qassikka macca miizzati yeliyoona? Yelokkona?

Haree, dorssay, deeshshay, paray so medoossatuppe issuwa gidishin haree qassi zokkuwan miishshaa wottidi issi sohuwappe hara sohuwa efanawu maaddiyagaa gidikko paray qassi asanawu aappun go'aa immanawu danddayiya so medoosse?

Xuufiya xaafanawu maadiya dumma dumma cora miishshati de'oosona. Ha xuufiya xaafanawu maadiyaageetuppekka issoy biiriya gidishin biiree merettiyo sohoy awe?

Issi biittaa asawu dumma dumma he biittaa asaa qonccissiya taarikee de'ees. Ha wolaytta asaa qonccissiya taariketuppe issi oydaa gidiyaagaa oduutettii?